Goor bu ñiol mungi taxaw si kanam I xaaley yi. Mu ngi sol tuboi bu ñuul Tek si veer, di diaangal xale yi. Ñu ngi took si bañg, sol ay yire bu bulo ak yu weex.

Lii aiiy lokho yii gigain la yor hamanteh neh denkor fudan, teh def cii aiiy njull njull yu bakh, bahram yii yepah amm aiiy yu rafet, nju redi kor redi yu njull.